Kɔhimma ni damma shee m-bɔŋɔ paɣiba ni dabba zaa be dini binwala m-be piɛɣu ni n-zaya la binwala maa kom nyɛla ko'vakahali ka piɛɣu maa shɛŋa kom nyɛ ko'ʒɛhi.

Tum tumdiba n za zuɣusaa la bo shɛba yɛla liiga piɛla ka shɛba so jinjam sabila bi puuni yino yɛla liiga nuɣusu ka piri namda sabinli ka pili zipili nuɣusu.